Kubaabhuye gwinyiso remene antu ekaretu ayikura akapusa. Chaiapatisa kuzoende kuchikora chaa chepamberi hino mazuwa anaaya huana hunobaafundiswa huri hudoodori. Ndinokuridzire mumakanyi mweshe umwu kuti kuzvikora zviya zviya zveana adoko achine makore anonge matatu kudzike pashi zviendeswe vana vatatichwe vari khona iyoyo vanokure vakalemuka.

Eyaa ntharaunda dzeshe dzinofanire kuite kuti zvikore zvepashi pashi zveana ane makore matautu kudzake pashi zvivhurwe kana zvaboorwa vana vakawanda vanokura vakarumuka chinozoende koti vanthu vamweni vakone kutaticha vakorere kutaticha zviro zvakaita sechirungu indaa yekuti zvikora zvepashi zvinenge zvisina kuboorwa vana vanozondofunda vakura.

Zvikora zveana adoko anemakore aripashi pematatu zvinofana kubeurwa. Kana zvabeurwa zvinofana kutsvake vadzidzisi vakabve kufundire kudzidzise vana vakadai. Kuitire kuti vana vakure vakati mhoryo mundxondo mavo, vakure vakalemuka-lemuka.

Vana pavanenge veidetserwa vari vadoko vanodzidza zviro zvakabsawanda zvakadai ngekupangurirana zviro, zvakadai nekukona kushandire pamwe chete, zvakadai ngekukona kuremeredzana zvakadaiwo ngekupurutana.

Zviarumbwana nezvindumure, zvinode kuenda kuchikora kwezvinofundiswa zvichiri zvidoodori .Ngendaa yekuti ukazoda kufundisa zvimweni zviro zvakaita sechingezi mwana waane makore mashanu zveikwira, unoneseka ngekuchibata pane mwana unobatwa achiri mudoodori.

Ndizvo eya ngekuti ndakaone munzvimbo dzakanyanye kusara mukati mumapiripiti umwo unoone kuti vantu vakawanda avaendi kuzvikora vari vana vadoko vanongokura veichiite basa rekundoshande kufudze mombe nekufudze mbudzi zvinozoende koti remangwana reana azokure eitambudzika.

Zvikora zvizhinji, zvinoita ana asingazorambi eienderera mberi ngendaa yekuti zvevanenge veifundiswa ngematicha avazvizwi. Asi pakaite mabhuku akawanda anopuwa muzvikora umwu, zvinoita kuti vanthu vadakarire kuendesa vana vavo. Ngendaa yekuti vana vanenge veizvierengera vega.

Kuti nyika ibudirire, vana vanosise kutaticha muzvikora umo, vadzidzisi vanosisa kufundisa zvinechekuita neremangwana reana, umweni unosisa kufundiswa kuti azokura aite chiremba, umweni kuti azoite muphurisa, zvinoenderana nekuti mudzidzisi urikudzidzisa vana zvakahlamburuka ere.

Kutaticha zvibalo ku puraimari kwakanakira kuti ana anokura eiziya mararamire aanofana kuita kusanganisira kuziye chenji, nekuziyawo kuti ndinoda marei kuti ndiite chandinoda kuita munyika.

MUMAMBATSO MEDU METINOGARA UMU, ANA ANODE KUFUNDISWA KUCHENGETEDZA UPENYU HWEDU NGENDAA YEKUTI , MWANA AKAFUNDISWA KUHLAMBURUKA KUGARA AKACHENA ,NEZVESE ZVIDZIYO ZVEPAMHATSO ZVINOGARA ZVAKACHENA ZVINODZINGIRE ZVIRWERE KURETU NESU.

Imwi woye kufundisa ana ari adoko, kwakaba kwakosha maningi. Ngekuti mwana zvawamufundisa ari mudoodori aazozvikanganwi kudzamara achembera. Saka vana ngavaende muzvikora zveku phuraimari muntaraunda dzeshe. Zvakabaanaka yaamho.

Zvikora hachisi cheekuenda kuchikora kwega woguma wogara maticha akaenda kuma koregi kundofunda okufundisa chikora chinotangira mumizi apa ana eifundiswa kuti kurarama kwakadini, zvinoita kugadzire upenyu hwamangwana pavanozonoroorwa ngeamuna.

Anhuwee ana adoko ngaaendeswe kuzvikora, tikagara navo mumamizi, ndoopaya pakuzoite mbavha, mahure nekuzootitaka isusu abereki, saka ngatiendese ana kuzvikora.

Vadoko vanofana kuyende kuzvikoro vagomeyiyo vanofanira kubatikirwa ngeyadzidzisi kuti vanyanye kutaticha zvakanaka vasikaiti zviro zvimweni zvinovapedzere nguwa zvibingamipini zvese zvinofanira kubviswe pamberi pevana vadoko ngendava yekuti vana ava mizera inovarairwa.

Vana vadodori vanofanirwa kutaticha zvakanaka ngenjira yawo yavakazwi vanofanira kushandisa .Vana vadodori avanyanyi kuda kutaticha mabhuku maningi pasina kupote veite zvimweni zvekukanyarika veiemba emba vakakwira nekudzika izvi zvinoita kuti vazwe zviro zvavarikutaticha.

Muzvikora umu ndoomweunotanga kuona zvipo zveana umweni unechipo chake chaakafumbata mumaoko chisikaoneki neari kumhatso Paanondoende kuchikoro akatanga kubata zvekunyoresa kudai, unotoone kuti uyu unokona zvekukanika uyu unokona zvekugadzira zviro zvakanaka, uyu unofarira zvemumashango shango. Kwaakutomuendeseyo kwaakafana kufundira eienda.

Kuchikora kweana adoko ari kumakore akadarike matatu vana avavo vanofane kufundiswe mabasa esimba kuti vajaiye kushanda pamuzi izvi zvinoite kuti mwana aandotatichi zvemabhuku chete unotaticha neunhu hunoita kuti azorarama ramangwana rakahlamburuka.

Zvandakaona ere ngezvekuti ana adoodori anofanira kuenda kuchikora akawanda kuitire kuti vana vakure vakalemuka. Izvi zvinoite kuti veikura avafungi umbavha, avafungi ugororo. Vanondoende kuchikora veichifunda kusvikira nguwa yeitopera kuite majaha nemhandara.

Ndinofunga kuti zvemutombo, zvinofane kufundiswa, muana echikoro anenge achiri mumagwaro epashi-pashi. Kuitire kuti vakure veizviziya zvemitombo, uye vamweni vakure veifunga kuti tode kuite madhokodheya.

Mumizi dzedu ndoomunofundiswe ana utsanana hwakanaka, uye nekupurutana. Zvinozoite kuti kana munhu agume kuchikoro chederayo iyo, unenge einyase kuzwisisa kuti ndinohambire pari, ndeihambire pari; ndeibve pari ndeiende pari.

Zvikora zvinobada kuvakwa zvakanaka zvakawanda zvinoba ita kuti vana vatatiche vakaba dakara yambo ngekuti mwana akadakara panzvimbo yanoshandira ngezviro zvanofunda anozvizwa.

Zvakabaanaka kuti zvikora zveana achiri adoko zviakwe. Kana zvikaakwa, ana anokura akalemuka. Anokura asina kuite maduzununu. Ngendaa yekuti kuchikora kunoita kuti mwana amuke muke.

Eree munoda kuiswa zvixliringi nepekunyorera kuti vana vakure veinyora zvakabaaxlonda. Ndakaguma pane chimwe chikora ana einyorera pashi. Azvizobudi, zvinoda kuti chikoro chibatsirwe zvikuru sei zveana adodori. Ngapatsvakwe rubatsiro kuna antu akatikomberedza kune antu akazvipira kudetsera.

Vantu vanosisa kufundiwa kutaticha mabhuku ega pasina dzidziso ngendaa yekuti nguwa yataari iyi dande mutande reruzivo nendxondo dzakawandudzwa dzawanda zvekuti hazvichadi kuramba wakabhuira muntu Chiro ngechiro asi kuti muntu ngaapote eifundawo enga kwaatomupa basa rekuita ozvishandira oga.

Ukaona zvakumana kuti chikora chepamberi cheasikana neakomana ati kurei kudai. Nechimweni chikora chinotevera chendombi nemajaha ,atikurei amweni acho atomadhodha. Haa mwana unobazwe kuti izvezvizvi ndazofunda munyika yanda kaberekwerwa.

Vana vanosisa kuti vakapedza chikora chepashi vanosisa kuenda mberi kuchikora chepamberi, ndechimweni chekuzofundira mabasa mberiyo kuitira kuti mbavha dziite dzishoma, mahure aite mashomani munyika medu.

Vantu ngavatatiche pashi reshe, vantu ngavaende kuzvikora zvakabeurwa, zvikora zvinofunda majaha neasikana, zvikora zvinofunda ndombi nanababa. Zveshe zvikora izvi zvinoita kuti muntu aone basa raanozoshanda muupenyu hwake. Anozochengeta mhuri yake. Haazorarami hupenyu hunorwadza. Vana ngavaendeswe kuzvikora.

Zvikora zvinode kuramba zveiakwa mumakanyi umu,, kuitire kuti vantu vafundiswe mabasa akawanda wanda. Antni aakoni muchikora, asi anokone mabasa emaoko. Saka antu akafundiswe mabasa emaoko, mbavha nemahule anoite ashomani, zvichibudikidzwa ngekuti muntu unenge ongoshanda kweanodira.

Imwi woye! Zvikora zvekumasekondari zvakanaka. Makhombiyuta akauya, vana avanganyanyi kuende kumaticha. Vaakutaticha vega, apana unenge eianesa. Zvoite kuti akone kuzvierengera ega zvinonesa zviya, aakuone maanza pasina muticha wawo.

Ana muzvikora umu vakuita mukhuba wakashata wokundomwa doro zvisina zera navo, saka zvakanaka kuti ana muzvikoro atatiche zvakashatira doro kuti doro iri akarimwa unozosangana nezvakadai nezvekudai.

Kuchikoro chandafunda inini kwaiya nemapandiko akawanda ekufunda. Kwaiya neaishandise ndxondo muzvikora umu, kozoita amweni anongoshandisawo ndxondo dzawo pane zvimweni zvimabasa zvekutamba nemasimbi, zvekutamba nemadhaka nezvidhina. Haa zvikora zvabudirira mazuvano zvemberiyo iyo, asi zvinoite kuti munhu aite basa rake.

Zvikora zveibeurwa zvekuderayo zveakomana neasikana adarika makore gumi nematatu zvinofanira kubeurwa zvine mumweni munofundirwe kufundira mabasa akaita sokuaka, kushanda ngesimbi dzekuweredha, kushanda ngemapuranga nezvimweni zvakandodaro.

Dzemazuwa ano dzasiyana nenguwa dzekaretu karetu antu aifundiswa ndiana mbuya ndiana tete ndiana sekuru asi mazuwa ano muzvikora mwakubatatichwe zviro zvepamusoro Mwakuongororwa he zviro zvimweni zvakabaa naka zvirozvo aaa ndazvidakarira.

Eya azvisindori zvemabasa emaoko ega ega, kwozoitawo nana mukoti ngavafundiswe kuzvikora zvederayo pamweni nemadhokodheya akawanda ngendaya yekuti nyika ikangoite antu anoaka neanotsetsa neanobika ega ayidetseri chiro ngekuti inodawo antu anoita zvekurapa antu anenge azokuwara mumishando umwu.

Eya ee zvikora izvi zveibeurwa, vantu vanosisa kuningira ndau yevari kuti ndau iyi chiinyi chinonyanya kudiwa. Kana vantu vasina kuaka mhatso dzakawanda, zvikora zvabeurwa ngazvifundise vana kutaticha mabhuku ane chekuita nekuaka dzimba. Izvi zvobetsera kuti nyika yedu ibudirire.

Chingezi chakauya, pachakauya chakapinda muzvikora azvisisiri zveshe-zveshe zvichada kuonekwa. Vana muzvikora avachanyanyi kushandisa ndxondo dzavo, vaakutsvaka ruzivo padandemutande reruzivo pakaunganidzwa ruzivo rwose uyewo vave kutsvakawo pandxondo dzakavandudzwa.

Zvimweni zvikora zvibaari kuretu nemizi dzeanthu kunyanyanya zvikora zvederayo zvaakufundwa ngeanthu ati ibvei zera mhandara nemajaha ah!, zvikora izvi umweni unozorekere kuende kuchikora ngekuite kure kwechikora chacho. Dai zvakwa zvakawanda mudhuze nemizi dzeanthu.

Kuitira kuti mbavha dzisawanda mundharaunda matogara kuitira kuti mabororo asawanda matogara vana vanofana kuenda kuzvikora chepa musoro chepamberi kuitira kuti vatatiche maererano nezvakawanda zvemunharaunda.

Zvikora zviri padera zvakanakira pakuti vantu vacho vanenge vasinganyanyi kuningirwa ndiana mai uye vaantu vakukwanisa kuitawo mizi yavo. Saka kwese kwanenge ari, anenge akazvichengetedza ngokuti ngondlo dzake kabahlange zvakabanaka.

Muntaraunda dzeshe vanthu ngavafundiswe. Ndiko kuti vapepuke. Vanenge vabva kuzvikoro zvephuraimari, ngavatsvakirwe mare yekuti vaende kuzvikoro zvesekondari, uko vanofundiswa kuti vasakurumidza kuita nhumbu kuita mimba. Pamweni pacho tisabatira utachiwana hweshuramatongo.

Mwana kana ataticha zvechikora chedzasi unode kuti eindopedze grade seven unofane kuende kotaticha kuchikora chepamberi asadzorora asagara ngekuti amweni anhu kunyika dzisna mare kudai vanofunge zvekuambuka kuende mhiri kuitire kuti azoone basa ririnani ,asi ere kuti azoona basa ririnani anofane kunge akataticha.

Anthu ngaafundiswe mumaraini mweshe umu kuti azvidiwi kuti munthu angopedzaa chikora cheadoko otoofohla. Akafohla asati anyanyisa kukura unozonesa ana mazvarira naana sezara mumakanyi umu. Saka mwana ngaaende kuchikora chepadera.

Ntharaunda dzedu kunyanya munyika dzisina kunyanya kubudirira, dzichiri kubudirira idzi, vanthu avasi kuenda kuzvikora vakawanda. Vanenge veindoti vakapedza chikora chephuraimari votoenda mphiri kwemakungwa vaakuto tsvaka zvimabasa zvemaoko avo zvesimba. Asi kuti nyika ibudirire inoda kuti vanthu vaende kuchikora chepamberi chesekondari.

Vanthu vanofundise kuzvikora zvepa dera, vanosise kunge vari vanthu vane mucherechedzo wakanaka. Ngendaa yekuti mwana eikura unokura eione munthu unomufundisa semunthu wakanaka maningi. Saka mafundisire etinoita vana pamweni aatofundi zvemabhuku unotaticha unthu hwedu, mapfekere pamwepo nemabhuire edu etinoita.

Kwai Hai ngeimweni, ndikatopedza giredhi sevheni ndoda kuambuka gurugudheya ndoende Joni. Asi umweni wakazozviramba akati kuende Joni usina cheunoziya azvizi kunaka. Wadini watanga kuenda kuzvikora zvepadera wandofunda hako zveunoziya-ziya zvimweni, nguwa imweni kweunofundayo unoita mishando imweni inozokudetsera waambuka gurugudheya. Ndakaona riri dana rakanaka yaampho.

Kutaticha kwakabaanaka, zvakakosha kuti mwana eyi taticha abaayayeya ngendaa yekuti kutaticha kunoita kuti muntu azoita ramangwani rakajeka. Ramangwana rakahlamburuka rinodakadza abereki nendaraunda nembavha dzinoite shoma.

Chandinodakarira ngechekuti nyika yedu zvikora zvaakuwanda. Zvekuti mwana eipedza chikora cheadoko ichi, unoenda kuchikora cheakuru. Izvi zvinobaauyisa kuti vandhu vakure vakalemuka; vakachangamuka. Ngekuti zvikora zvaiyeyo karetu zvaingoti mundhu waindoziya kooushe mbudzi nekuushe mwombe. Asi zvemazuwa ano kunyangwe asikane aachandoroorwi asinawo basa rawo raanoita.

Muntu kana aapachikora chevana vati kurei kudai, wakudzidzira kuzviitira zviro zvake oga ngekuti umweni waapadhuze nekuita mhuzi wake. Sakei meeiona kuti vana vanosiiwa veita zviro zvavo voga kakawanda zvakadai nekuzvitsvagire zvavanoda kufunda pamakombiyuta.

Ndinogonde kuti mumakanyi umu amusisiri zvamanga makaita kare zviro zvabaasiyana zvachinja ngekuti vanhu vaite zvekubatirwe shamhu kuende kuchikora asi zvineizvi unou vantu vaane mabasa avanode kuita muupenyu wakuzviendesa ega kuchikora achina munhu uchamukaima sembudzi kuti endea, enda, wakuziye kuti kwandinoendayo ndiko kuneupenyu.

Zvikora zvepadera zvakakosha kuti antu afundiswe maringe nezvekupararira kweutachiona. Ndaa vakasafundiswa, antu ati kurei anenge eide kuedzesera kuedzesera, kuti zvinoitwa sei zvepabonde. Zvozopeisira zvovatambudza, zvovabatire chirwere chemukondombera.

Kwai kundamusarira rakabaisa vana wani. wakabhuya wakati regai zvikurire kumweyo tsvina nemungoza tozoone pakuvheka kuti chinenge chabuda umweni unobaenda kuchikora zvikaba zvamuitira umweni zvikaramba Saka vana veshe ngavaendeswe kuchikora.

Eya yee phonakeyi vangezi vakazouya nezvimishini zvekuti vantu vanoende pamphepo veichitsvake masai-sai veichitsvake kuti vantu vari derayo vanoti kudini. Muzvikora zvemudera umwo zvekadhodha nendombi, zvadzara mangombiyuta ekuti muntu unobaaone nyika yeshe ari pandau imwe, yee zvirozvo zvakabaanaka.

Kuzvikora zvepadera tinofundiswe kuita kwemabasa amweni manyowani. Zvinosise kufundisa vantu vanoona ngendaraunda vanoona ngemiti ngekuti mimbuti yakakosha inotipa zvakawanda pasi pano.

Atibudiriri muupenyu ngendaa yekukona mabhuku chete. Kumweni rimbaari dofo, akaita zvimweni zvemaoko zvinoitwe mumazvikora umwu, unokone kuzotobudirira kudarika vayani vaikone maningi kutatiche mabhuku.

Zvikora zveakuru izvi, dai zvikawandavo munyika yedu semawandiro azvaita. Antu anokwira ndege peyani kuende kuzvikora zvekunyika dzekuretu. Tirikuti nezvinofundiswamo muzvikora umu, ngazvinge zviri zvepadera kuitira kuti vantu vasabude munyika mwedu veiende kotaticha kunyika dzekunze.

Eya ye Zvekugara wega zvakasiyana nekugara ne vantu akawanda kunyanya nyanya kuzvikora zvedenaya zventombi nemadhodha Vamweni vantu avakwanisi kugara nevamwe nendeya yekut vane hutsvina asi kut zvinodiwa vantu anofanira kukurudzirana ngavaite utsanana kana veigara vakawanda nendeya yekut hazvizonake nekut zvimweni zvirwere zvinovapfukira mukusagara zvakanaka nevamwe.

Vantu ngavafundire mabasa mumakanyi umu. Zvinoite kubeure masoro edu; zvinoite kuti mbavha dziite shomani; mahure aite mashomani munharaunda dzeshe. Nekuti munhu akanga anebasa rake, unozopedzere nguwa yake pamushando panee.

Haa ndaremba ngekuona mbavha muraini umu, ndaremba ngekuona vantu vanoba neanohura ngendaa yekuti mabasa akuna, umweni unotopedza fomu foo wotopedza fonu sikisi otogaara mumabuya mwona imwomwo ochishande kutsvake forya, echitsvake kuti obe pari usiku huyani. Zvikora zvikuru izvo ngazvibeurwe tapota.

Vantu vanosise kutaticha mabhuku kuitire kuti zvehupenyu zvisavanesa. Ngendaa yekuti chero ukaenda kwaunoenda chero wakataticha chingezi zviya auzonyanyi kutambudzika, nekubhuya neamweni. Umweni akafunda zvemagetsi kuzvikora zvederayo asi kuti achizorione basa racho kuvarungu acharioni ngendaa yekuti varungu vaakude kuti muntu abhuye chingezi, icho hachibudi.

Ndombi nemadhodha makambozvionawo here zvinoenda kuzvikora kuma yunivhesiti kuti zvidhure inyaya yekuti zvishomani mundaraunda medu zvikavakwa zvakawanda kuti ndau nge ndau ine zvikora zvepadera zvinofundirwa mabasa azvizombondiri madhuriro azvinoita.

Kuzvikora zvinotaticha ndombi ne majaha akura yaampho, zvinoite kuti anthu azvikhetere mishando yawo mukupona anozoadetsera ngekukura. Ngekuti munthu akatame chaanoita paakaema, ndoo kuzoba kuya neuhule.

Chainyanya kuuraya vantu vekaretu ngechekuti muntu waindofundira kuti abhuye chingezi, abhuye chingezi ozooshandira maphutukezi, ozoshandira vanhu vekungirande adaro manje oshande mabasa epashi-pashi asi zvinezvi unowu muntu wakutaticha mabasa acho emene zvekuti unoite mukuru pakambani. Izvi zvinodakadza yaamho.

Ndxondo dzeakuru dzati kurei. Zvekuti dzakufunge zvakawanda. Dzakuziye zvavanoda saka vakuhambire chimwe kuzvikora. Ndosakei teiti zvikora zveakuru kudai ngazvinge zvakati hlamburukei, zvinge zvakati nakei zvinoratidze kuti kune kwavari kuendeswa ndizvo.

Kuzvikora zvederayo magezero edu, unobaa geza magezere ekunge antu adarika makore makumi mashanu zuva nezuva. Zvinoda kuti ugare une hutsanana, wotenga zvekupfeka mutsoka zvekuita kuti zvimweni zvirwere zvisakubata. Vana vedu vanoda kupembedzwa muzvikora umo.

Eya ndau dzinogara neantu akawanda dzakadi nezvikora zveakuru zvekufundire mabasa izvo, zvinode kuti zvigare vantu vane utsanana hwakanaka ngendaa yekuti chero zvidxoko zvekumiro zvinenge zviripamuromo zviya zvinofanirwe kupfekwa ngekuti panosangane antu akawanda zvirwere zvinotekesherawo munai.

Chikora cheakuru chemadhodha nendombi ndicho chikora chakanase kuhlamburuka ngekuti muntu munenge eizvifungire zviro zvake ega , kazhinji kacho unotopuwe mabasa rekuita ozvitsvakira kuti zvinombodini zvasiyana nemwana mudodori unenge Ida kundobhiirwa zveshe zveshe zvaanofane kushandisa

Zvikora zvemberiyo kunofundirwa mabasa zvakabaakosha yaambo. Ngendaa yekuti kuti mundu uzozwi ndidhokoteya, anenge akadarika ngekuchikoracho. Kuti munthu uzozwi mundu mukoti unenga akadarika nekuchikoracho. Kuti mundu uzozwi mudzidzisi anenge akadarika nekuchikoracho. Saka zvikora izvi dai zvawanda, ndamo yeshe inopera mundaraunda.

Magarire emuzvikora zvepa musoro zvakaita seyunivhesiti, makhoreji, zvinorwadza kana vanthu vakatadza kuita utsanana hwakanaka. Pane kutapukira kwakawanda kwezvirwere zvinohamba ngemweya zvakaita sefuluu, khovhidhi nezvimweni zvakadaro. Saka vanthu vanofana kutaticha utsanana hwakanaka veigara magarire vakanda kudai.

Nekoende nyika yedu ino iyi, kuzvikora zvepadera zvinofunda ndombi nemadhodha kunofanirwa kuti vantu vatatiche mitombo maningi. kuitire kuti nyika yedu ibudirire panhau dzemitambo kudai, kuitira kuti kana muntu arwara zviyaa hatizotori muntu teiende naye kunze kwenyika , kwayi unode kodetserwaa isusu tanga tine ndxondo teshee munyika.

Zvekutaticha izvi hazvidi kurekera ngendaa yekuti ukaramba veindo taticha uchazopedzisira vatogume pandau yekuti vakutatiche mishando vaunozoite upenyu hwako hweshe voraramise mhuri yako. Vodzingire kuretu matenda ose zvakafanana nekutatiche basa reudhogodheya unozopedzisira vakutoponesa kunyange neve mumhatso mako.

Muzvikora zvedera iyo kunofundirwa mabasa akawanda-wanda, vantu vakawanda vanofanira kunyanye kufundiswa zvemitombo, ndaa antu edu ari kupera achiri ana adoko, uye antu ari kufa dzichiri ndumure. Saka antu akafundiswa zvinokone kudzisire kufa kweantu munyika.

Vantu ngavaendeswe kuzvikora kuitira kuti Nyika yedu isazara mbavha nemahure ngendaa yekuti vantu vakafunda umwe naumwe uchafundira basa rake aazotambudzi antu akawanda Ngendaa yekuti inenge yaasingwi singwi kuita mushando wako muntu auchinei neumweni muntu uye auchafungi kooba kuti uwane mare Yekuchengeta mhuri.

Ngekuti tikarekera kuendese ana muzvikora anenge apedza zvikora zvepadera izvi vanondoita vana vanoziya kutaticha chingezi nekuziye kutaticha masvomhu asi ndxondo dzawo dziri dzekude kushandisa amweni antu asi mukaona tikaaendesa pachikora chepamberi apo chinofunde madhodha nendombi ati ibvei zera vantu ivavo vanokura vakalemuka uye vanokone mabasa akawanda ekuti vatotonga.

Mimbuti dzinoda kusimwa patakaaka ngekuti tikadzisima dzinoita kuti mhepo ikauya ichivhuvhuta ngenjiranyi mbatso dzedu adzizodonhi uyezve uye inoita kuti dziramba dzakayema kufunda kuite nyore kunyanyanya muzvikora umo.

Chakakosha kudai ngekuendese vana vabva zera kuchikora ngokuti umweni muntu unoite mimba yaasati ada ngokushaya zvokuita umweni unotoite muzi wake ngokushaye zvokuita asi muntu akange azoite muzi wake apedze chikora unenge ane mazano ati wandei kudarika emuntu wakambozvirumbirira pamberi.

Mazuwa ano kuende kuzvikora zvekufundire mabasa kwakaba kwakosha yaambo, ngekuti mbavha dzinoite shomani; mahure anoitawo mashomani, nendaa yekuti anenge eitaticha mabasa akasiyana siyana. Muntu kana azotame basa mumakhambani aazogari, une zvekuita zvemaoko zveanenge eitoziya.

Nyika yedu yazobudirira manje pasi peshe panapa nyika yedu yabudirira chaita kuti ibudirire kutatichwa kunoitwa mabasa ekuti mundu azvigadzirise muhupenyu hwake asamirira kupinde basa reumweni mundu asi atatiche basa rekuti anogona kuzvipe mari yake akagara pamuzi pake ah ndaidakarira, ndaidakarira iyi.

Paunotaticha kuzvikora zvevantu vakuru hauzorambi weide kupuwe zvekuita zvakawanda. Kazhinji kacho unotozviitira wega nekuti unenge wakura kungotaticha hako asi wakura. Saka kufunda kweantu akuru kunobaadakadza kudarika kweana adoodori.

Kusaziya kwakandofanana nekufa ngendaa yekuti ndakaona umweni unemotokari yake eitambudzika asichanga chafa pamotokari iyi chatoda kuti muntu unge watoendawo kuchikora kofunda zviro zvisingambonesi zvinofundwa muzvikora umo ngekuti waida kundoziye kuti chafa apa ngechakati asi ngekuti mundu wakaite rombo rakanaka kutengerwa mota asina kumbofunda wakafungakuti motokari yangu yatofa wakababudise Mari yakabawanda.

Hakuna mutombo vakakosha pasi pazuva kudai ngechikora. Chikora ndomutombo vakakosha vekuti muntu akafunda zviya unenge azvirapa kweupenyu hwese hakuna anozombouye eimunesa kuti varwara ngechakadai chechirwere chekutame mare. Ngekuti muntu unonga akutoziya zvaanoita.

Kufundire mabasa kwakakosha kunoite kuti nharaunda dzedu nyika yose pasi rose risimudzirike, ngendaa yekuti kana muntu asina basa raanoziya, unondoramba eindorima, eindorima chete, iriyo nthaka yakasiirwa ngeabereki. Asi akanga aanewo zvaanoziya, zvinobatsira.